Haysan gamo zonnen bettiza asata giddida asati isitika mayo mayozi gamo zonne asa giddoysa qonsizes he ista mayozika gamo dunguza gidishin issippeththan eqidi ha ali xeelettes.

Kehippe daro keththati wora gidon dettes kethaza gidonikka adh adhid woyikko walaketidi daro woray woy daro miththi des keththazappe gede baga kezishshin qase bitta bolla guththa maatay dolidayisikka bettes

Hezdu asati betetes istape nam'ati gutiyo gita woyko pac'a gidishin issi nazi kiyon idimetidi dees izika best guta na'a woyko yirako istape guye bagara kehipe michizane itara diza kethi betawus.

Asati dumma dumma ayifa ayifeta ba sintan wotidi utida isitika sintan wotida mishshati muze apilenee hara hara batakko hist ba guyera qase ba kushshenne ba qoren laxana yegidi utida.

Hayssan dhoqa keethi ya baggara kexeti utides.izape garssa baggara cililo mithatika detes pokezika guye baggara osetishe woykko meshetishe diza sohon maskote geli dees.

Hayssan issi kaamey bunqqe bolla woykko lanqe bolla genderidi iichchi uuttides hayssi iizikka kundishe menththereththi yegida barzappeynne hara hara miishshata iichchida izi kundishe meeqidasozi woykko qoohetosozikka meeqoyssi beettes

Daro asati issison kumidi eelli uttida. Istafe issi addey sinthara eqqidayssi salo mala mayo kumetha mayo mayides. Izikka gulbbatera pude woykko suulera aduqqidi gitati bessida addekko.

Daro asati oge diiran gede eqqida istika be kushen gammu dunguzafene hara laxana malay woyiko botha cillatay giddon dadettidayssa oykkida istika ogezappe diira kezidi birda mala gede oykkidi ogara kezi bida

Hayisa daro asati dizaytappe guye baggara diza addezi be kushe guye aaththidi oykkides be wo'enka qoofe woththides bollara booththa mayo may'des izappe gede sinthe bagga bishin asati bizayssafe sinthon woy'ko giddon mithi licetuttides

Issi keeththi keeype lo7izayssi wora giddon keecettidees izappe sinthe baggara guye baggara puderanne dugeraka mithi googe aadhdhidi tuccuttidees gede guyera qasse zuma mala gade bolla pude kezi biida son woraynne maatay dees.

Hayssan daro asati hantishe dizayta gidishin istafe sinthra diza heedzdzu asati deettes. Heedzdzatappe issi addezi be kushe ha micci woththides. Izi micco kushezikka oshicha kusheza gidishin hadirsa kushezan wuretikka pudhoykkida.

daro aawati woykko gaammo bayrati hayssan bettettes istika gaammo agammayo gaammo dunguza tooppe killi qoodhe gakkanaon mayda ista giddon issi addezikka be ho7e bolla guche qachides

daro asati issife gelidi uttidizayta gidishin istafe daro baggati qasse gaammo cima woykko gaammo bayra asatakko hessa isti gidoyssaga isti mayo may7ozinne isti utto utetha hanotazi bessees woykko yootees

hayssan daro asi issiso gelidi kumi uttidayssa gidishin istape daro baggati gaammo dunguza mayda garsera isti gixida githizikka salo mala medho gididayssakko ista giddope issi addey suule maynne woykko gulbate maynne qanxettidi duuca giththe gixides

hayssan issi miizeynne daro asati deettes he miizazikka adde woykko boorakko izikka gannara pude lo7i dhoqidayssa zimithes wolqama gididayssakko izi shukettana shiiqi eqqin shukana shiiqida asati oykki uttida

hayssan daro asati deettes istika he ha aalidi woykko be sintha issi bagga zaaridi uttida istafe sinthe bagganka kathi dizayssa bessees istika ba kushin kushon oykkidi qasse kath mishe deettes istafe gedera ha aali uttidayti gaammo dungeza qoodhen yeggida

Haysan diza asati adeynne macay betetes, istaple sinthara dizayappe issi Naya be qoodhen xilata mala qachadus , iza mayida mayozi garsera masarako

daro asati hayssan soo gelidi uttida istafe sinthe baggan daro maxaafa woykko dawteray silkaynne pompay dees he pompazikka tucetidi dizayssakko pompabeskka haaththe woththizayssa woykko haaththe pompako

Daro asat utti dizayta gidishn istappe sinthera issi addey utid betesi, izika buchera dolidaysa natethi woyko bena danda'ida yelaga gidishn karetha mayo mayides, histidika ha'i hasa'ashe Des.

Heyssan issi soho giddon daro asi gelidi dizayssi beeththees; iza giddonkka qassi eqqi diza asikka beeththes; asathappe bollara wodhdho keeththazi woykko kaarazi booththa medhokkoo; isththape sinththa baggara salo meroy diza mayo mala carqqay wodhdhuuththi des.

hayssan heedzdzu asati sinthera uttida istafe qasse guye baggara woykko zokkosora daro asi uttides istika wurti woththida qoofezi issi medho salo malakko istafe sinthera doyti gaaththara may'ida may'ozi booththukko

Hayssan keepe daro asi uttida istafe sinthera diza asatappe nam7ati maca issinazi addekko macatikka addezikka ordibesilessa gidishin guuthu hadirisa baggara doora gashara le7ekko nam7o macatikka beo7a pixu woththida.

hayssan heedzdzu asati uttidizayssi eretees gidoppe attin ha7i beettizayti nam7u asatakko istafe mile baggara diza issi nazas kushey bicha beettees giddon utto ades lo7i bettessa gidi dishin heeni baggara gede woy oshichara dizadezikka bagga beettees

hayssan uttida asati be qoode bollara dunguza may7o yeggida ista giddon daro bagga asazikka booththa may7o may7ides istika issiso giddo gelidi uttida isti sinthe bagga ceellidi dizayta gidishin guyera eqqida asatikka deettes

Haysa keehippe lanqetidi woyko ladetidi ekida bessati beettes. iza gidora asati gede hantishe beetes. Isti hantiza ogiya keehippe le'e woyko asi tohora hantiza ogeko. Izappe puters dugera maatay dees.

Hayssan moley ichchides he molezikka arbaminchen woykko aabbaza giddon caammo ne abaya gettettiza aabbatta giddon bettizayssakko izikka ha aabbaza keziddi esson hayqqizayssakko ashshozii qumatethas go'es

Hayssan beeni wode asati dadidinne woykko masidinne kesiza miishshati de'etes istappe lemisos gede baggara oydey des oydezakka satti miiththan masidinkesetes hanotis qase sherey dees

daro woykko dumma dumma kathatinne ashoy issi bolla uttides ashoza muxana mashshaykka ashoza bolla wodhdhides he mashazikka paydonni oyddukko giddon qasseka ashoza munthana bambareykka wodhdhides

Nam7u asati eqqida istika issi medho may7o may7ida ista mayozikka giddora booththu gidishin qoodhesozarakka masarakko isti addera machira woykko mishirata gidoyssi erettees.

Hayssan daro katha qommoti beetettees. Izappe saane giddon sooloy dizayssika beetees. Iza achara woxey kaxi uttidayssika dees. Izas mille baggara mashshay uttides. Gannan qassi dhoqu gidi diza miisheza bolla ashoy milixetti kumo uttis.

Hedzdzu nayti uttida. Isti wuritikka gashe nayta woykko guuththa naytakko. Wurikka be qiodhen mesiqela aaththida. Isti be toho bolla wodhdhidi gadezan uttida. Be tohonkka caamma aaththida.

Hayisani oyidu asti eqida esitape namu'u asati pude gana kezidi eqidda gidishi qassi guyera nami'ati pude yusa bolla detesi istika guye alidi xelishe detesi shini gadezi ada xelisiza malako gasoyika dhoqu ziqi gidi wochini babisizayitaki

Oydu nayti detes isti wurika macako hu'eza pixi besida sinthera dizayti gashe gashe gidishin guyera dora guthara paxako sinthara dorippeka gidon eqora zawa guthu yidha nako

Hayssan abay woyko hathe shafay eelidi aba mala kezidi duge gogi bizayssi dees izappe gede bagara qasse boluma mithati hathezan duge moku wulidi ichi dizayka betes duge qasse xadera c'lili besida mithikka dees.

Hayssan heedzdzu asati eqqida issafe issi nazi attumanne gita woykko aawa mala gidishin garsen eqqidayti nam7ati izas naa malakko giddon eqqidara adda zaa guuthana gidishin izippe qasse diirara eqqidara guuthara paxa bessizarokko.

issi maata keeththinne guyera qasse lashay dees lashazappe gaaththanninne geeshshan uuthi dees izi han baggara diza keeththazikka bollara qadan kamettidayssakko iza sinthan qasse asatikka eqqida

heedzdzu nayti uttida isti wurtikka macakko ista be garsen dizaara hokkin bollara dizaara izi bolla hokkin guyera dizaara qasse nam7ata bolla hokkada dawus guyera zizaara zo7o may7o giddon dizaara booththonne sinthera izaara karethara booththara masaramayadus

issi addey huwen dunguzza qoofe garserakka dunguzza may7o maydi eqqides izappe goye baggara qeretha mith woykko qanxettidi boolumuuttida mithi licettidinne issi bolla shiiqidi doorettides izappe goye baggara daro asati yuuyuttida

nam'u desha laaqay hantettes istika be goyna xoddisi woykko pude salo zaaridi essi woththida istafe gede baggara maata kiiththi iita guuth bessidara dawus keeththay zoononka ibithezi eqqi woykko ibixetti dees

hayssan macanayti uttida istika bees ichashukko isti wurikka geela7oogi dishin wochishinka keeypelo7izaytakko beweza picidinne baggayti pude qachin baggayti dduge yeddin giidi deettes wuretikka qasse booththamaw may7da

Hayssan macati issife uttida istika paydon heedzdzu gidishin isti bashe tama bolla wooththidi garsera tamaza loxxisidi shiishshishe woykko mitha eeththishe bollara bashezan ukethi woykko daabbo geetettidayssa ukkishe deettes.

Hayssan diza asati wuritikka garseranne bollara booththa may'o mayda istafe ha baggara geda alidizayti qasse bollara cililo may'o maydayta gidishin isti may'o may'ozi be dere woga qoncisiza mayokko.

issi macashiya uttada be kushe hiilla go'ettada daro miishata medhashe dawus iza ha'i be kushen oykkada medhashe diza miishaza sunthi yaabana geetettes he yabanezikka medhetidi giigikko daro baas go'ees tukke pentisanaska maaddizayssakko

Daro geleshoti issi bolla shiiqi uttida. Istika karena aqqida medossatappe issinota gidishin issi diza sozikka keeyippe maatakko .Gede guye baggarakka shaaraynne dumma dumma worati dizays bettes. Istappe medhozi istas pollo.

Nam'u asati eqqida, guye baggara woyra Toppiya bandiraakka essida. Issi ba kushen issi miishaka oykkidi nam'atishe tseellishe de'etees. Isstika ba kumetsa mayo mayda, isste oosoosikka lo'izayssako.

linkidin giza xaafey xaafeti uttides ha xaafizas birshethazikka daro asati ooththo koyiza asati izan gelidi dumma dumma ooththoti izan xaafetu uttidayta woykko kezi uttidaytappe bees demmanas go7izayssakko

hayssan daro asati henira handira googidi eqqida istafe sinthe baggara issi addey pude bollan dhoqan dizasoppe hanti duge keela mala zara wodhi wodhdhi iyishe dees izi wodhidi gadan gakkishin izi wodhdhiza sinthan dizasozi zo7okko

hayssan issi addezi ha aali eqqides izikka ayfesora ordi bessidayssanne baqanazikka modhi bessidayssa woykko uppu gidi gede ordi uttidayssakko izikka hu7e tiishama biidi bo7atishe dees

issi addey ibbe sintha haazaaridi eqqides izas buuchey woykko ayfesun issi kezi siidhasora som7asoranne baqanara kumi dolidayssakko izikka bollara mayda mawuzi guuth bicatanada gi ekkidinne santhe woykko cilili ekkidayssa

daro birata qommoti issiso shiiqi deettes izappe bollara diza biratati aduse gidishin aduqoyssadafe xaaxettidi woykko qalam7ettidinne edzdzotidi uttida iza millera daro qanxeretida woykko meqeretidanne duuxeretida biratatikka deettes

Daro asati deettes istafe sinthe baggaratizayti issi medho guuthu ceelili beessidayssa woykko santhe mala maydayssa geedes shin guyera qasseka dizasatikka dumma medho be giddon issi mala gididi izikka toocce madhatho gidayssama.

Keype lo'izanne aleqoy giigida keeththibeettes keeththeza giddonka ha'i wode utetha gididayti woykko ha'i wode oosettiza oyde qommoti deettes istiqa lastiqeppenne mayoti issiketide woykko prashe poosetaytakko.

Hayssa sooza giddon daro asatinne daro miishshi dees. Miishshatappe leemisos daro beetizayssi kompiteere gidishin haray qasse maxaafeykka dees. Kompiteereza go'ettiza woykko nababiza asatikka iza sinththara uttida.

Issi adey utides izappe mile bagara na'u bandiray kaqetides izappe issinazi kometishal bank of itopia inglizatora gizaysa gidishin amaratora qase itopia nigid banke gizaysa bandira woyko malatako hankoy topiya bandirako.

issi macashiya uttada haasa'ashe dawus iza mayda mayozikka salo mala medho gidishin izippe guye baggarakka tophiya bandiray kaqeti des, he bandirazaska heedzdzu qommo qalamoynne giddon diza malatay dees malatazikka xoolinte malata gidishin dereza giddon diza ginatetha woy beses.

hayssan asati so giddo gelidettes issi dizasoska gashera guuthu kun7i bessidayssa gidishin issi macay ista sinthan eqqada tukke qolashe dawus heneraha uttida addeza woykko attuma naza sinthan tukkey issinera woykko tukke siney uttidaysbeettee

Ye'awash kardon mirca yaadergo giza xaafay amarathora xaafeti uttides iza sinthan qaseyoy duge baggarakka awaashe banke malatay dees iza achchan issi maca lo'izaar misileykka saaletti uttides.

issi addey eqqides izikka giththe gixides bollarakka kushe duuxa may7o may7ides hu7e bollakka qoofe woththides iza millera gaden boolume bessida maataynne aadhdhe ad gaseka cilili doliza maatay beettes

hayssan heedzdzo asati beetetes istafe nam7ati macanne issay attumanakko izikka tamareso bizaaththo gizanakko attumazi bezokkon borsa woykko korojo bayidi ogezara hamutishenne gedebe sinthe zaaridibbishe dees

Hayssa asati issi medo may'o mayda hu'e bollaka issi medo qoofe woththida be kushenka saqe malatiza miishe oykkida issafe mille baggarakka kaamey eqqides gederakka qasse keeththibettes.

hayssan diza asatappe issi asi sinthyadhidi eqqides izikka ba kishen waraqata oykkidi be ho7enka qoofe woththides izi sintharqqida maaburate woykko koronte metoy dendiza saate tama toysiza miishaza bessishe asatawoy tamarsishe dee

Hayssan issi addey eqqidizayssa gidishin izi ba ho7e bolla karetha qoofe garserakka karetha may7o maydes may7ozikka qoofezikka karethazi gaagi kareth gidonta guuthu salo malathu gi bessi ekkida karethikko izikka ha ceellizayssa gidishin ayfesoska aarise malakko

hayssa dumma dumma ooththo ooththiza asati deettes istafey guye baggara gitanne wolqama gidida kaametikka yeettes giddon aadhdhe adhi gashe gashe kaametikka beettettes gede baggara qasse gita gita wolqama keeththikka dees

Hezdzdu asati eqida issti wurikka adekko istikka layiththi sugidayitakko istas hanotaz awa gididayissa isat medhozi erisses

Issi addey eqqides izzi dizzsoka kehipe lo'izaso gidishin wochanaka kehippe ufayisizasako izzappe guye bagara daro qommo xafeti gede kethaza bolla woyko girgidaza bolla woy gabaraza bolla xafetidi qapheti uttides.

Hays keehippe dicidanne lo'za katama gidoys betes. Katamaza gidon dhoqu gid pude gitat kexetidanne gidon diza woyko guthu duge qam besida kethat daroy betes , iza gidos keehippe pholizaysa gidoys eretes.

''Haysan asati ha bagga yishe dizayta shin eztape sinthera yizaysi esi adezi amano awa gididaysi eretees. E mayo mayozan nu be'iza mala gidikko ezika eslama woykko musulume geetetiza amanoza kaaliza adeko.''

Hayssani oydey dees; he oydezika issi asi uttizaysako; izas oshichcha bagaarakka hadirsa bagaarakka asi uttidi be kushe iza bolla shempisizasoy dees; guye bagaarakka be zokko dhoqqu giidi izan dartissi shempizasoy dees.

Haysan kexetishe diza kethiy iza miyeraka duma duma matatika kathi malatizayti detes mattazika guthu meli ekidaysi ha bagara dishin gede sintha bagara woykon kethaza matara cililo mattay woykon cililo dizay des

hayssan daro asati sooza giddon hantishe deettes isti hantisasuzappe gede baggarakka ha baggaraka keeththa malay woykko gabbara malay dees izikka beesi biratakko isti ha bagga aalidi besintha haazarsidi hantidi ogezara yishe deettes

keehippe lo'izanne aahonne dalga gidida keeththi beettees he keeththazas mastoota bollaka ciciiygidida fidale woykko ci fidaley beettes izas zoonozikka oosettidi woykko haara geede pude duge gufanni uttides

issi oydey dees oydezikka goomara woykko toora dizayssa gidishin iza sinthan qasseka komputereykka uttides komputerezi mastotezi ha bagga alin uttides oydezas medhozikka karethikko izan komputera ooththizadey yiidi uttanasko dizay

hayssan issi keeththi dhoqu giidi pude keexetti dizayssa woykko buro keexetetha bolla dizays beettidayssa gidishin izappe garsen dumma dumma guuthu gashshe keeththatikka deettes iza sinthan keehpe gades iita buurattidi dizayskka beettees

Hayssan keeththaza bolla nam'u asa misiley qaaphetu uttides garsenka gadizi keype lo'izayssanne booththu gidida oydey woykko utethasoy soofa geetettizayssi dees sooza giddonka nam'uson bandiray kaqettides.

Hayssan eqqida asatappe issi addey ba hu'en qoope woththidayssi bees oshicha kushen kayso biradhiza ha denthidi woykko malati woththidi asata zorishe asatas qofa aaththishinne asata lo'oso lo'oso bana mara tamarsishe de.

Hayssi keeththazi keehppe lo7izayssanne ha7i wode maaran woykko ha7i wogde wogan keecettida keeththeko iza giddon daro diza miishatikka ha7i wode medhetizaynne ha7i wode asati go7ettiza miisha qommokko izappe leemisoos issinazi oyde woykko soofakko.

Daro asati issiso shiiqidi eqqida issi dizayskka keeththa zoono woykko keeththa pengenko keeththazikka salo mala qaalame gorpettidayssakko izikka issi keeththekko izan gede koronte woykko mawurate gelida karetha shuboy beettees

hayssa daro keeththa qommoti beettettes. izappe ha baggara dizayssi gashenne guuth ziqqi bessidi zo'o mala qalamey gorpettides gede baggarajay qasse dhoqedinne pude gitadi bessidi booththa qalamen gorpettidayssakko.

Hayssan issi addey uttides izikka karetha may'o may'des izas kushesozi qesa maynneppe duuxa may.okko ho.ezi bo.ati gaagi wuridayssa shin be duuna pooqi gashshera bessidi achcheza miicizathu gi uttides.

Issi maccasaya baa duna gozadusi izakka ba hupheza dadizaththo hisitada xeeraza qasekka pixxada ayippesora duge sinththa baga duge yeda woyis yeda woththadusi baa sinththani waraqata miccada naababashe dawusi

Issi hariganichchayi ichchadusi izokka akimiza akimezikka izzi achchanni desi izzi besi akimeteththa mayoza woyikko boththa mayoza bollara mayides .hayi izoo kushshera oyikkidi izzi mayos qaretoyissa gede gaththishshe desi.

Hayssa diza asathi hinira ha ade eqqidin isththape sinrththe baggara hara booththa maayo mayida asathi gede issaas yoothishe woykko isththape qofaa aaththishenne thammarssishe deeththes; hinira haa eqqida asathappe issinazi paranjja asinne adussekkoo.

Hayssan eqqida asati be qodhdhe bolla gammo dungguza medhdhoy wodhida laxxana sinththa zarssidi yeggida issti ugguretika issi bolla woykko issay issa bagga be sintha zariddi eqqidi zoretishe woy hasa7ishe dizzay bettes.

Hayssan issi hargganchchay dees; harganchchaxa be7anaz woykko oychchanassi yiida asathikka beeththeeththes; hargganchchay oyde bolla uththi des; he oydezikka lasththiqe oyde gidishin medhozi booththa koo.

Daro asati hayssan shiiqi duuttida istafe baggayti be sinthan waraqata woththida baggayti qasseka silkeka woththida istafe issinazi be kushe qachidi woykko goozi woththides gede baggara diza asati eqqidi dumma dumma miishe wooththettes

Issi macasiya uthadus izaka aayo woyko guutho laythi gede sugidaroko iza ba kushe pude loqu histada anjashe de'awusu be qool'e bollaraka duge yegada naxala mayadus be huu'ezaka maarara loytha goozadus.

Hayssan haakime gidida asati dettes isttikka haakime keeththan diza dumma dumma miishshata oyqida be kushezakka gozi wothida be duunnakka goozi wothida isti eqosozi hakime soohozakko woykko haakimettizasokko

Hayisan daro asati detees ha asatika ayife hakimeko isti garsan ayife harganchata ichisi wotidi bolara ayifeza poqidi wochizinne ayifeza gidon diza mishata xomosishe detees

oyddu asati booththa may7o maydi eqqida istika keeththa zoono woykko keeththa sinthan deettes isti eqqo gadezi keeyippe wochishin lo7izayssanne mela gashe gash zara malaykka dizayssakko isti wuretikka be sintha hazaari deettes

hayssan daro macashati woykko paydon daro gididayti ha bagga aalidi yishe deettes istika be kushen dumma dumma miishata oykkida ista giddofe gede bagga qasse xeellishin be kushen korojo woykko borsa goochchida macashi dawus

hayssan asati shiikidi issi keeththa zoon woykko pengen eqqida isti wuritikka be kushin marka waraqaata oykkida isti issisora gede googi eqqidayta gidishin isti eqoosozi meeshettida gate woykko asfalte geetettizayssakko

hayssan amaratho qaalara arba minc hospital giidi xaafettida xaafey dees izikka garsen qanthara qasseka ami ech giidi xaafeti dizayska beettes hayssa gus arba mince kataman diza hospitale qoncisizayssakko

Issi addey uttides issi addey qasseka iza millera eqqides eqqo addezi utto addeza hashshezan qaaridi dhale woykko narpe caddishe dees izikka cuwoykko utto addezi cadettizayssi be sintha ha zarsidi achchiza bessi woththides.

Daro asati henera hanera uttida isti giddonka waraqata woththeda isti wotho waraqataza millen pompa komeththa hsathe pomparakka woththida sinthera qasse ha aykko asi tamarsishe dizayssa ceelleti.

Hayssan diza asatappe essay be kushsheza qashettidi woykko goozettidi dees istamilera qasseka eqqida asati izi aazi qashettidan woykko hargidi qashetoyssa maaddo xoossi neekko gakko gishe dumma dummabata metettiyabanne oyettizayssa ekkidida.

Hayssan daro asati eqqidayta gidishin istafe oyddo addeti issison googi eqqida isti wurikka issife asa ishenne qofa laamittishe deettes istafe goye baggara karetha mayo mayda macayka ista baggalada ista ceellashe dawus.

Issi adey garsera adey utisidi sugi ekidi bishe des heysa sugizaysikka adezi woyko izi sugetidi bizaysi be tohon woy be wolqan eqidi hamutanawu danda'ontaysa madana gidiko.

Haysi betizaysi dhale keetheko izappe soza gidon woyko gathazani Daronne duma duma medhora dizanne duma duma qomo gidiza dhaleti liceti licetidi shaketidi citan citan uttida

issi ogey shuchchan licettidayssi woykko meeshettidayssinne xeero baggazi licettida ogey dees izappe mille baggara qasseka mithati guumetti bessidi pude loqu giidi aduqidinne cililidi dolishe deettes

Issi addey kaame giddon uttides izikka kaameza laaggizayssa woykko shupere geetettida amarathora ceeygettidayssakko izi laaggiza kaamizi gashe kaame gidishin izikka laagosa oykkidi laaggana uttides.

hayssan daro asati eqqida istafe nam7ati koronte giigissizayta woykko qachizaytakko istika koronteza tuussaza woykko tuuqeza bolla kezidi qachishe lo7ethishenne giigissishe woykko malethishe deett

Hayssan eqqida asati beettetes. he asatippe issi nazi attishin hankoyti garsera may'da may'ozi gaammo dunguzay qoodhesora wodhdhidayssakko. qasse iza mayonta adezi be ho'e bollakka dungguza woththides.

Hayssan diza kaameti betetes istafe gede bagga biza issi kaameynne ha baggay iza issi kaamey dees gede bagga biza woykko oshicha baggara diza kaamezi asata caanizayssa gidishin izan caanettiza asatikka yelida asatanne dumma dumma hargey metothin elle gakkanaa giidi woxxizaytakko.

Haysan ogey woykko aspalte oge getetizays dizaysa gidishn izappe mile bagara hathe gongeyka Des. Izappe qase ogezappe asy han pinzay gashey zoko getetizayska guuthu woyko kun'e gididaysa bolla wodh utides.

Daro asati hanitid ha yishshe dizayisa gidishini issitappe sinththera tophphiya kawo abi yishshe deesi issitappe mile bagara kehippe loizanne asi wochchishin ufayisiza asa gube gakiza mishatakka deetesi

Hayssan asati eqqidi issi adde saamuna medhidayssa wokko oochizayssa qanxxidi kessizayssa xeeletees. Qassekka hokkidi samunaza be7o wothizayssa be kushen oykkidi asata hayssato hayssato ooothays gidi besishe des.

Haayssihaara gede biidi enera pude qalameti aallida keeththe bessees izappe sinthera keeththazi kameto woykko gorpeto qalamezi booththokko he keeththaza zoonozan woykko sinthazan gede biza asinne ha iza asatikka deette

Daro asati issison eqqidettes isti eqoyiska mitha garsekko istafe garsazan qasseka qolettidi melidanne boolumida mitha hayhey dees istafe daro baggati be qoodhen gaammo dungussa qolle woykko gashe pooxa mala xaaxi.

hayssan keype ahu ogi dizayssa gidishin he ogezikka giddora paccesoy attidayssa nam7un shaaketide woykko qanxettidis izappe oshichcha baggara diza ogezara kaamey hashe dizayssa gidishin hadirsa baggara diza ogezara asati hantishe deette

hayssan maata keeththi dees. izikka buucazi lo7idi keeyppe malaliza hunetan kamettidayssa gidishin bollara duge maatazi qasse woykko gattazi doshuku gidi kamettides. huyera pude cirozi woykko gocezi qashettidi siti guttides

Poto'inna yexi uf agelgilot giidi xaafe tuuttida xaafey dees hessa gushsaska nu qaalara poto woykko misilera xaafo go'a immiza sugusukko izikka xaafe tuuttoyssi waraqata bolla gidishin waraqata zimitha bolla kaqettide.

Hayssan oyddu asati eqqida istafe gu7e baggaraka issi kaamey maaburaate woykko koronte ooththiza miishaza caani ekkidi bishe dees ista i iza achchan eqqidi be sintha wurikka ha zarsi woththida issafe issi addezi gaathara tooca mayo may7ides.

daro gaammo asati ha ogera yishe deettes istafe sintherayizayti gaammo bayra asata woykko gaammo cima geetettizaytakko istas gede oshichcha bagga millera woykko hene baggara bayndiray eqqides

hayti asati oorathi oosettida soza woykko ogeza tuccidi woy qachidi uttoyssa duuthidi anjishe lo7o duussu lo7o oge lo7o doometh gido noo xoossa woossida xoossay hintenara gido giza qofa aashthishe deettes

Hayssa daro asati sua geluuttida izappe sinthera diza heedzdzu asatappe giddon doy tophiya hayssiza kawo abi ay medekko izappe qasse hani baggara dizayssi woykko hadirsa milera diza addezi faranja kawu qasse izappe oshichcha baggara dizayssi aduse guuth bude dhoqi besseyssakko.

Ye federal kefetaynna firdi beet arba minch maykel giidi amarathora xaafettida xaafey dees izappe gede milera woykko hadirsa baggarakka geedaro malatay wodhdhidees hessika pirde keeththazi gina ooththizayssa woykko issapfe issa maaddontayssa bessizayssakko.

Issi addey polise woykko daannay uttides izikka be sintha ha zaarides be ho7izakka qanxesidayssakko ayfesozikka zo7o woykko aarisekko siidara hocidi lo7izayssakko

asati issife uttida istika paydon heedzdzukko be sinthan saanera kath woththida he kathazikka shaashikko izi oosettizays bangafe woykko gistefe gidishin asati maanas shiishshi woththida

Haysan daro asati eqida isstika gamo dere asi gidoysa isti mayido mayozinne ista gidon diza siqotetethazinne issipetethazi yotes istape sinthera issi adey eqin haraka gede issi sdey eqin zoretishe detes

Haysan daro asati eqida eeti wurika ba kushen waraqata oykida isti ba kisheyka ushacha kushe loqu oothida kusheza denthidi ootho othanawu woyko be tamaare wursidi anjetida oosota marara oothanas caaqishe deetes.

hayssan keethazi dizayssafe geeshsha baggara shuchcha keelay woykko shuchcha birdday keeletti woy birddetti uttides. Izas millezaraka lo7iza lo7iza mithati tokettida garsarakka gashe cillila maataykka dolees. Keetha sinthan nam7u banddiray eqqides.

issi poolise woykko daannay uttides izas tira bolla nam7u qommo bayndiray saalettides izikka be hu7en qoope wothides izas ayfesos aarise mala gashera gididayssa gidishin izikka be kushe am7aza hazarsi uttides

daro asati hayssa sooza giddon bettetes istika oyde bolla uttida he oydezikka mithafe oosettidayssa woykko mithafe torgetidayssakko sinthana qase ha aali uttida nam7u asatikka deettes ha7ali utto asata sinthan pompara haaththey uttide

keaype daro waraqata qommoti doorettidi woykko licettidi uttida izappe mille baggara gadezi dhumi bessidayssako isti issison doorettizayta gidishin hu7era dizayssa zokko eza bolla daro xaafey xaafe tu uttides

keype lo7o hanotan giigettida woykko keexettida keeththi dees he keeththaza giddonka tophiya bandiray eqqides woykko qaaphettides iza millenka issi asi uttiza oydey dees bollarakka korontey xompides

Hayssan daro asati issi mala may'o wuritikka maydi eqqida istafe giddon diza issi addizas qoodhesora duge wodhdho miishazi woykko mayoza qummus guuthu harati bessizayssakko wuriti isti mayoysikka karetha qalami mayokko.

issi addey be ho7en gaammo dunguza qoofe bees qoodhe bolla laxana xeera bolla laxanata qase wodhdhida xillatazikka gaammo dunguza malan oosettidayssa mayi des izappe go7e baggara gita gita mithinne gashe buro celilishe dolidi dizayti deeta

hayssan heedzdzu asati sinthera ha aalidi be efesa ha zarsi eqqida istafe nam7u asati be kushe salopude dhoqoy si denthi woththida isti mayda mawuzikka wuretiska karethkko istafe mille baggara daro bayndiray dizayssibetees

ye boreda woreda firdubeeti giidi caafettida xaafey amarathora dees hayssikka boroda worada giddon diza pirde keeththa bessizayssa woykko yootizayssakko boroda worada guussi gaammozone diza wuradata giddofe issinaza guussakko

daro asati uttida istika be sintha gede zaaridi uttida issa sinthara issi addeykka eqqides izi qase be sintha ha zaari eqqides izappe gede guye baggara aykko miishi pude hoxi uttidayskka beettees addesata giddofe issi addeza hu7ey bo7akku

Hayssan daro asati uttida isti uttoyska guyera zemposoy dizayssan bezokko shempisidi deettes istika maydammayozi mulezikka karethikko issabe goye baggara macatinne sinthe baggara attumati dizaysbettes sinthera gede diirarakka maca yaadhi adhdhi dees.

ye federal kefitaynna firdiweeti arbaminch ma7kel giza xaafey amarathora xaafeti uttides qasse ingelezethora federal haykord arbaminch senter gizayssakko birshethasee nu qaalara gidikko federaale dhoqadetha pirde keeththa arbaminc katama dizayssa guussoko

Kaamey aykko miishshe maata malatizayssa caanidi kunththi efishe woykko gussishe dees. He kaameza medhozi booththanne zo7ora walakakko .Izappe sinthankka booluma miththay dees.

Asati akafa be kushen oykkida he kafazanka maata qanxidinne salkidi denthishenne diggishe deettes isti qanxi diggo buurazanne maataza caananas yida kamey ista sinthan gede baggara eqqides

daro asati issipetethan shiikidi woray woykko mithi dizayssa giddo geeshshatetha naagishe woy iza cakidi denthishinne iza giddon diza buuraza maxidi diggishe deettes istafe bolla baggarakka issi zokko mithi beettes

Heedzdzu asati issipetethan eqqidi shuchchu woykko zaalla denththishe deetes hessa hessi denthizayska ogezan uttidi gashe nayta caalatanne wolqqay baynda asata nubonta woykko qaxonta malanne hara dumma dumma qohata kundirssidi gaththonta mala giidikko.

Hayssan asati issi betethan shiiqidi oge lo'ethishi woykko haaththe zara kessishe deettes haaththe zaraza wodhdhidi kunthida iitayta buurazanne pestalin harara teqqiza maatata akafara kaashidi geeshsh kessidi yeggishe deettes.

daro asati issifetethan shiiqidi be heera geeshshatetha nangizaytakko istika gadeza woykko ogeza pittidi be heeraza lo7ethidinne buraza denthidi ooththozappe simmidi be pitopeezdzaza dhoqo hissi oykkidi eqqida

issi kaamey ogera haayishe dees he kaamizaska oyddu toy woykko oyddu goomay dees izikka be sintha haazarsi woththi dees izas qasseka mille baggazikka guuth tooce malatho gibessida medhokko garsera goomas woy toozi karethikko

Hayssan heedzdzu asati deettes isti wurtikka issi mala may'o mayda bollarayssi mayo mayozi tooce gidishin gaarsera gixoyskka issi medho mayokko isti qasse hokkidi aykko miishe ooththishe he haasu gishe deettes istafe garsen isti yedhosozi hugekko.

kamey ayssara yishe dees he kaamezikka buura caanizayssakko iza bolla asati pude daro miishe keshshishenne caanishe dizayta gidishin ha baggarakka qasseka eqqida asinne laalettida buuray beettees

issi kaamey be sintha bollara waraqata qaaphidi haa yishe dees izappe guyen zokkozan woykko gongezan wodhdhe eqqida issi yeddeykka bees oshicha kusheza dhoqu issidi pude salo denthioththidees iza milerakka hara asati asati guyera dizayska beettees

Hayssan usuppun asati eqqida istafe heedzdzati macakko he macatikka issi baggara woykko hadirsa milera deettes gede oshicha baggarakka heedzdzo attuma asati eqqida istafe sinthera uddufun tamman laapun laapun tamman uddufun giza paydoydee.

hayssan ha baggara woykko sintha baggara macanayti uttida izappe qasse gede ista sinthara issi attumay uttides izikka komputere ooththishe dees izas oothozikka nashinal ayde woykko paydamma tooqeya mazgabekko

Hayssan heedzdzu asati deettes istafe nam7ati maca issay addekko isti wuritikka medhozi kareth gidishin addezi karetidikka guuthu hankoytappe woykko macatappe guuthara kiyees istika so giddon eqqida.

Payda giza caafey guyera caafi tuuttidayssa sinthan daro asati eqqida he asata giddofe issi addes woykko issi awozi guuthu qaammi bessayssa gidishin izikka mayda mayozi booththa mala gididi polli ekkidayssa kumeththa may'okko.

Hayssan giste be may'o bolla siilisida issi maca shiyadawus iza mayo mayozikka booththa medho woykko booththa qalamekko hu'ezakka picada gede hadirsa bagganne oshichcha bagga yeddada doshuku hista yegga wuththadus.

Hayssan daro asati issipoetethan hanttidi bishshe dettes isti hantiddi bizasozikka gashe gashe mattayi dizaso gidishen sinththan qasse dugge muzzenta baddalanta hara harayi tokketi uttidaysa giddon bi gelishshe dettes izappe baggayiti duge he gakkin bagayiti guyera he gakkana gishshe dettes.

Salo sa'an eretida nam'u kuwase kaasanchati eqida issi kuwase woyko issi kuwase cita gidon dizaytako isti mayiza mayozika issi medhoko bolara dizaysi woyko shurabezi boothi gidishin garsera woyko gitazi zo'oko.

kiype daro asati uttida isti gede aalidi dizaasan sinthe baggara nam7u misile malay daro asi gaaththan uttiday beettees istafe qasse giddo baggara maxaafa malay siiletu hutaykka keeththa bolla dees

Ichashu asati ha aalidi yishe deettes. Ista giddoppe issi nayzi ba huphphen qoobe woththi des. Hanko oyddata woykko qoobay lo'esi. Istappe hadirisa baggara diza addes pude gulbate woykko suule aduqe ekiza issa gidishin heezzu qassika bo'akko.

hayssan issi keeththi gita gede gididay beettizayssa dishin keeththa sinthe baggara oykko zoonozasora dizafude tuuqe woykko tuussi eqqides he tuuqeza oykko he tuusseza bollara haaththe ire bukko killife duge gogisidinne gade zangachiza tubboykka gadan duge yides

daro asati issisora eqqida istika keeype boottiza kuta malatiza may7o mayda dokishenka bayndirata oykkida ista sinthan gadizikka keeype lo7iza medhoy woykkoykko maatara booththa miishara laanetide

issi addey eqqides izikka betira bolla giste misiley diza mayo maydes he mayozikka alana giza qitaza woykko tophiya kaalethiza qitaza malata gidida mayokko izikka beesi hu7era guuthu isike qantisidayssako

Hayssa so'oza giddon daro asi beettees istafe sinthera diza asati heedzdzu gidishin isti mayta mayozi wurikka booththokko ista giddon issi macaynne nam'u attumati sinthe baggara deettes macaya giddon dizaaro gidishin hu'ezikka dashki gizayssakko.

Nam'u asi gedese kibidi eqqida istika medhorakkeehppe aarise woykko paaran jamalizaytakko isti eqosozi garsera pude keelay keelay dhoqu dhoqu giidi kezi bidayssa bollara hanti kezi biidizas hu'ezan eqqida.

Issi addee bettira bolla giste siilera diza woykko alana cita mayo mayides. Beho'enkka he qoofeza wotti dees guyera gede daro asi aali eqqedays beettees.

Haysan oydu asati eqida isti wuridika addeko istape issinazi computere wochishe de'es ba duunaka izi goozi wothides hanko addetape issinazi worakata nababishe de'es isoy kaseka ba kushe idimides.

hayssan oyddo asati beettetis istafe sinsera dizayti heedzdzukko heedzdzata giddon issinazi oshicha baggara doysa addekko hadirsa baggara doyssara migidora doorida macakko goyera qasse issi asi eqqidayssikka beettee

Haysan diizayssatappe issi addey eqqidi issippeteththan waraqqatta oykkidda iiza miilera issi addey qasse biradhdhe giddora qaxxidi woykko gaardi oykkidi eqqides guyyera uttida assatika be sinththa ha zaarin issippe wuri ha xellettes.

Heexhzhu assati uttida isstappe nam'ati pollisse woykko daana malatizayttako isstappe issay be huphphen qoppeza woththin issay kessidi be sinththan woththides isstas mayoza bolla tiiran bandira misdiley dess guyeraka xafetidi waraqattay kaqqeti uttides.

Issi asi eqqides iziska maatumay maca gidishin oochoy daanna woykko poolisekko behoy bollakka qoofe wothadus guyera aaho ogey dizayssan haadha eqqadus izi guye gede issi kaamey gede bagga be sintha zaridi hantishede

Nam7u asati sinthera eqqin issi asi guyen uttides sinthera eqoytappe issi ray macakko izakka bees poolise woykko daannakko he poolise detha may7oza may7adus hu7enka iza qoofa wothadus melara qowades poolise du7a.

Hayssan daro asati utti dishin issi asi ista sinthan eqqi des. Izikka addekko isti uttosozan maatay woykko hacca geetettiza issa laaleti des. He issika laalettiza issi asati yizayssa asata bonchoza qoncisanas giidikko.

Tophiya aysso aawa doktere abi aymide geetettizayti uttida istika be k.ushe nam'aza he ha qacidi betira bolla itimmida guye baggarakka tophiya malatiza woykko qoncisiza bayndira hessida.

Daro asati ogera hantishe deettes ogezikka keehippe shuchchan parci karcidi woykko acey qolettin licetu uttidayssakko guye baggara bandiray eqqides he bandirazikka tophiya qoncisiza tophiya bandira woykko malata.

Hayssan daro asati deetes istika katotishenne yeekishe dizaysa besees hanira eqo adeza bolla henira yiidi yeeketes hessika hannira diyo ades ayko metoy gakin woy daboy haykin woy soo asi haykinkko iza bolla yeekizay.

hayssan asati issiso shiiqidi deettes isti dizayska karen woykko keeththa giddofe geeshshanko istafe gede baggarakaha baggaraka buro keexettishe diza daro keeththi beettes keeththazi buro eqqidi misas torgeretish woykko shoceretishe dees

Daro gita gita wolqama woykko tamaridaynne hu.era deyte gida asati guera hayshe deettes ista sinthan oorath oosettida sooza gelanas qasheti uttida miishazi dees he qashoza qanxidi anjanas woykko doomisanas yizasayta koyti.

Hayssan daro asi soozan geli dizayssa gidishin izappe sintsera diza heedzdzo asati maaran woykko lo'i beettetes guyera diza asati aarishi ekkidi lo'i beettontayda gidishin sinsera diza asati beto bollaka waraqata woththi oykkida.

issi addey mithi tokkishe dees mitha ollaza bookkidi mitha fuuteza izan duge essidi woykko naaqidi millara biittaza gi beli shiishshishe dees izikka be achchan mithaza ushshana haaththe ehi wothidayssi beettees.

Hayssa daro asati uttida istafe sinthe baggara dizayti issi medho may'o bollara mayda isti wurikka sinthe aalidi xeellizayssa gidishin sinthenissa tamarsizadey donta aggennaa issi addezi qasse ha sinthera duys karethama may'di gedali uttida.

issi adde goobadayssi keehippe lo7izawunetan mitha puute tokkishe dees izikka be too bolla wodhdhi gulbati uttidi be kushezara biitta kaashidi mitha xaboza kammishe woykko mitha ki7o shiishshishe dees heenerakka issiyade akaafa oykkidi hara mith tokkishe beettes

Daro asati haysan soza gidon eqida isti eqososka kehi aleqon kexetida ketheko issitzppe issi mac'ashaya istappe habagara woykon oshacha bagara eqada istas hasayashe dawusi oshicha bagara eqidi issi addezi xaffes.

Ethio posti gizo enigilizethora xaafetiza xaafeyi keththa bolla xaafetides.izappe garissanni asati uttida .hee uttida asatikka oyiddu gidishshin hezhzhati adee woyikko atuma assekko issinayi qase maca woyikko maacashshikko.

Hayssan nam,u asati issi macara issi addera uttida istika be sinthan diza waraqata nababishe deettes istafe mille baggara tophiya bandiray kaqettides guye baggara qasse asa kushe beettiza misiley saalettides.

Kameyi eqi dizayisa achchara asati gede beteteesi isita achchani eqida issi adezi kehippe qaniththi gidida giththe woyikko shariqeppekka bolani atizayisa qulia bola qachchidees izikka kameza milera ba qodhe gede qenideththi eqideesi

Issi kaamey izakka hessa sirekka gita duwa woykko guuthu gashekko izi giddonka gelano dandayizasati woy issino tammizasappe darettenna shin izi yuushoza googidi daro asi eqqidi gelana naagisi dees

Hedzu toho kaame woyko bajjaje geetetizayssi ogezara haa yishe dees iza milenka daro asati eqqida izappe ha bagara duge zaray woykko shaafay dees izika haathey oga kezidi iisonta mala haathey izara be oge oyki baana mala othetizayssakko.

Hayissani darro assati utidayassata sinithani issi adeyi eqidesi he adezikia eqidda assatasi yotishe tamarisishe dizayissako uto assatikka wuriddi baa kusheni wariqqate kababishe detesi.henira eqqo adeyi heni initta bagga xelishe detesi

keehippe daro asati gede ogey dizayssara komideettes istape mile mile bagara gashe keeththe mala woyko izikka dunkane gitetiza sunthi dizayssi bolara keexeto uttides iza garsanka duma duma miisha bayziza asikka dees.

Hayssan gide bayazettiza miishati issi bolla dizayssi betees izappey ha baggara ayfa ayfetanne dumma dumma dan'on unkaunkota woykko dan'o doozata bayziza macashiya beto pooqada gaden madabara ongada izan wodha utadus.

Hayssa daro qommo woykko dumma dumma miishati shiiqidettes histafe gede baggara nu xeellishin booththa miishi zo7o miishinne karethi miishi qaaphe tuttides garsen duge gadezanka lanxalathu gizaynne qoofethu giza daro miishati duge qaaphetuuttida

issi kaamey woykko bajjaje geetettizayssi heedzdzu toora deeshin ha aalidi yishe dees izappe gede baggarakka ha baggara woykko oshicharanne ha dirsara nam'u asi ha kezanatho guuttidi be sintha ha zarsidi ha nuna woykko ha bagga xeellishe dees

Nam'u macati beettettes istika tukke oykkidi uyishe deettes istafe issiniya be hu'e goossera qacha woththadus issinia qasse picadawude essa wooththadus isti issa hyssara haasayishe tukkezakka uyishe deettes.

Issi addey ibbeetira bolla be kushey dimmidi eqqides be ho'e bollakka qoope wothides garsera karetha may'o maydes izikkabes aarisenne ayfezora ordi ekkidayssakko buuchchekka garsera googibaano dolidayssakko

Nam'uson misiley beettees he misilezikka nam'azikka tamare nayti bekepilon woykko be tamarizason uttidayssa bessees izappe oshicha baggara dizayssan daro nayti kumuteyssanne ha baggabe sintha zaaridi dizayssa bessees.

Nam'u misiley issi mata yiide issi bolla gaaggi eqqides izappe habaggara woykko gede oshicha millara dizayssan daro macasati giya malan bettettes hanira qasse adirsara dizayssan issi addey haara diirara dizayssa gidishin guyerakka daro dumma dumma satikka bettettes.

issi kaamey hayashe dawus izakka yiza ogezi shuchchafe meeshettidayssa woykko aspalte geetettizayssakko izo giddoza woykko gaaththaza asi kumi uttin bollara zoonoza bolla woykko gongeza duunanka asi oykkidi eqqi yees

itiyo telekoom giidi xaafettiza xaafa dizayssa idishin hessi xaafettizays qasseka itiyotele geetettiza sime kardeza immizason woykko kessizasoozanko iza kessiza indiyakka woykko macashiya uttada komputere ceellashe dawus

Hayssa sozan daro miishati bayazettizayssi beettees ha baggara oshichcha millera dizaarippe ha baggara diza'a ya be sinthan daro oyssa qacho wothayuttadus izippe mile baggarakka oyssa qachoynne dumma dumma ayfayfeti dizayssi beettees.

hayssan issi ogey wora giddora kun7ey woykko lee7ey dees he ogezikka gede siti gibidi duge qasse mirqeti haallidayssakko hessika aafo giddon oosettidayssa gidishin pudduntha mirqidinne demba kessana guuthu lo7ethida

Dugge hayssara woykko appo bollara gogidi duge irra mala bukidi pussidi laaleti wodhiza haththey dees he haththeza sinththanka daaro assayi shiqqidi ba kushshe puude izan bessishene maalatishe eqqida

Hayysan bootha mayo bollara mayida daro asati detees isstape daro baggati qonxxa woyko suulle mayne duuxa githe gixxida; be dabban issi macca naya be mayo qaccadus izzaka keehipe lo'izaarokone be kusheza miccadus.

Issi adey habaga alidi eqides izika bota mayo mayides izas tira sohonka karetha qalamera xafetida xafey dees izappe zoko bagara hathi duge gogishe de'es hathazika issi bagara wodhishe de'es.

1kushe betese issi kushiya bollaka 5 biradheti detes xugunthiyka 5 biradhetan des izzappe gede sinthan woray gitta mithiy gashe mithine gutha gutha matati dizaysika betes

issi addey shuchcha bolla eqqidi be kushe meci woththides izikka booththa may7o maydi karetha githe gixxides izappe goye baggara piissa shoorynne worey bettes piisseza sinthan he biidiza wochiza asatikka bettetes

hayssan guye baggara ke'hipe cillilanne lo'iza wochchishshiinkka ufayssiza wora mala maataynne gashe gashe miththi bettees izappe sinththe baggara daro asati eqqidi bollara wuretikka issi medhdho mayo mayda giththezi qasse dumma dummakko

hayssan daro qommo woykko daro medhoy diza miishati doge gupannidi woykko quubatidi uttida izas sunthazikka dunkane geetettidayssakko hessika asi hahoso bishe asasoy matan woykko aqizasoy baynday ixoko izan aqizayssakko

issi adey be zokkon borsa woykko korojo ba'ides be kushenka pompa oykkides beeska qasse cilela maatanne imitha giddon eqqides izappe sinthe baggara gita aafora duge goggidi wodhdhiza shoore malay woykko piissay dees

hayssan daro nayti deettes isti wuritikka ufayetettes ufayettidi pude salo guppidi carko bolla deettes istafe daroti bokkishe pude salo dentho esida henera qasse gede aafo malay dizayssa bolla guppida nam7u naytikka deettes

Hayssa nam'u addeti eqqida izastafey hadirisa baggaradoys qaammi ekkees ushicha baggara doys adusekko hadirisa baggara doysas hu'ezi bo'akko nam'ataska buuchay dolides wurikka booththame bollara may'ida kushemsoka duuxakko.

Hayssan idiza asatappe sinthe baggara woykko haali eqqida asati booththa may7o mayda istafe nam7ati be dabbanka may7o kessidi qachida giddon eqqida addezi bees nam7u biradheza adde biradheza haa bessidi uttides be kushenka adirsa kushan saate aaththides.

nam7u macashati deettes istafe issi niya karetha may7o mayadus habaggare dizaara booththa may7o mayada garsera suula maynneppe qanxo mayokko huwanka booththa qooppe wothadus issika picada duge yeddadus

Daro asati salpettidi woykko issi bolla zoorotidi eqqida istafe guye baggara dizayti macasheko sinthanka giddo gelada issi maca dizaara bettawus addetappe baggayti be kushe idimmidi bettera bolla woththida.

hayssan diza asatappe besinthan nam7ati waraqata woththida waraqata wothoytappe issi nayzi qasse xaafishe dees issinayzi besinthan mici woththi aggides hissidoy dhokqu giidi besintha zaari xeellishe dees

Asati issi bedethan shiiqidi payda matoqa geetettidayssa kessishe deettes ista kessisana ehida addeyka istafe sinthan woykko garsan uttidi be oykkida kompiteresan ista suntha geelthishenne xaafishe de

Dark asiy mitha garsan shiiqi eqides , izibdizaysanka bollara gita gita mithiy dizaysa gidishn garden qanxetidinne ichid woy melidi diza mithiyka betes, baga asati to bolla utin baga asati eqeretid woy eqi detes

Haysan daro asati shiiwidi issi addey uttidaysa bolla Ali eqida he addezika uttidi oothizaysi kompitererako izi oothizaysi NI woyko payda matoqa gizaysa kesishe woyko xaafidi asaza sunthaza gelthishe dees.

Hayssan ichashoosati dizayta gidishin istape nam'ati issi medho mayo mayda gede baggara diza heedzdzati qasse dumma dumma medho mayo mayda hanera issi mala medho mayo mayoytappe issineya macasheko izakka xapa shi dawus.

hayssan daro nayti uttidazayta gidishin ista be issinaasi be kushe kompiter woykko maashina geetettayssa bolla woththides izappe sinthe baggarakka kompitereza ooththizadey ha aalidi uttides qasse kusha wotho naazas goye baggara eqqidiza booththa medho miishi dees

Hayssan gelidi diza asatappe guyera daro asati eqqe dizayta gidishin oyddo asati uttida istafe nam'ati be sinthan komputere wothidi beyishe dizayta gidishin hankoyti qasseka waraqata nabubishe deette

Haytape nam'u asati issi medho woykko issi qommo may'o bollara yeggida istafe sinthe baggara issi asi uttides iza kabeys macafo iza bollara laxana may'ada laxana zambe waagatha gooza uttadus izippe sinthe baggara diza issi addes waraqata wochishe dee.

hayssan utti diza asatappe issiniya be kushen waraqata oykkada xaafa she dawus issiniya qasse bezokko naa woykko yida ba7adus yidaza bollarakka booththa laxana may7adus yalaxanaza xeeran wodhezi woykko xeeran wodho xillatazi santhe woycelilokka

Hayssan daro tamare nayti timirte keeththa may7o maydi deettes istafe heedzdzu nayti sinthe baggara uttida hanko goere diza nayti salpettidi deettes issi diza suzan cilla maatay doli dees isti uttoyska cililo medho oydekko.

kuwaasey kaasanchati kowaasi denban deettes istika wurti issi medho woykko issi qommo qalame may7o mayda ista be giddon issayssara kushe baqetishe ka7ishenne miicishe ufayettishe deettes

too kuwaase kaasanchati issi bolla shiiqidi eqqida istika issi bolla issa issara oykettidi woykko issa issa hashe bolla kushe woththidinne be qoodhe ziqqi giidi zoretishenne be ufayssa qoncisishe issifetethan deettes

kwaase ka iza kaasanchati bettettes istafe nam'ati ha bagga yiidi eqqida istafe issinazi tammanne ichasho paydoy tira bolla xaafete ha may7o maydes he mayozas medhozikka zo'okko.

Issi macash keehippe Io'izara uttadua.izaka achera boothune le7e gidada keehippe lo'izarokko. Be ayfe nam'azakka ha zaradus. Medhozika izis arise gidishn be kushen maykropone getetiza mishaza oykada hasa'ashe dawus.

Hayssan kuwasse ka'za kuwasse kassanchati woyikko nattethati dettes isstappe giddo bagaraka issi addeyi woyikko guthu caalli besizayisi eqqides izi kummeththa Mayo woyikko tohora gakkizaysa mayidda hankko millera eqqidayisati sulle mayinne duxxa mayidda.

Issi woththanichayi betees.izikka woxxishshe dees.izi woxxishshe dizayissa izasi liphphezaranne qodhdhezara gogishshe woyikko qoletidhshe diza pogolozzi yotees.izas tira bolla lataamanne laapun payidoyi xaafetti dees.

Hayssan am'u asati eqqi issitape issi nozi tocce mala mayo mayida issiyo qassika salo mera giddizi qassika hara guutiyo dummarida mayo mayin danicotura zo'o qalame diza qaalameti utides.

Nam'u nayti woyko yelagati kuwase ka'ishe deetes isti kuwaseza issa issappe wothi ekanas marshetishe deetes sinthe adhidi dizaysi kuwaseza ekidi bizaysa gidishin guyera dizaysi iza ekanasinne iza kundirsanas marshetishe dees.

kuwaase ka7iza nayti kuwaase denban deettes isti gede bizaynne ha izay giidi be bagga bagga aali deettes istika kuwaasiza ka7anas bolla ho7eththizaynne kuwaasiza ekkidi woxxizay gishe dizayssa bessees isti diza gadizi maatay bayndasokko

issi nay woykko issi yelagay zo7o may7o maydi kuwaase ekkidi laasishe woy woxxishe dees iza sinthan qasseka salo mala may7o maydi karecha gidde gixiday izappe kuwaaseza woththi ekkana ha merqeti alana gishe gede aalli eqqides

daro asi kuwaase denba gelides kuwaase ka'iza kaasanchati sinthara be mayozara hokkida goyra qasse hanko asati woykko ista beyana yida asati eqqida kuwaase kaasanchati mayda may7ozi zo7okko isti gixxida giththes karethikko

Kuwaase ka7iza yelagati kuwaase demban deettes istafe hara gede ka7izayti nam7ati dumma dumma medho mayo maydayta gidishin istas zokko bollakka dumma dumma paydoy xaafetti dees issi naza zokkon tamman ichashu gidishin issi naza zokkon tamman oyddukko dizay.

Hayssan daro kuwaase kaasanchati woykko kuwaaseka iza nayti deettes istika suule qanxo woykko sulemaneppe duuxa may'o mayda bollara diza mayozikka booththaranne salo malara walaka mayokko isti'ii eqoyssi kowaase denbanko.

oyddu nayte kowaase woxishe woykko kuwaase geedo laasishe deettes istafe heedzdzati issi medho mayomayda hessi ka histi issi cita giddon dizayta gidoyssa erisees istafe qasse issi nazi zo7o mayo maydaysa baggara gidali wocishe dees

Hayssan yelaga nayti eqqidaynne uttiday giidi deettes isti mayda may'ozi daros celillo qasse baggayssi salo malanne aadhdhe adiza giddon boothu maydaytikka deettes isti wurikka gixidayssi suule mayneppe qanxo githeko.

Hayssan kuwaase ka' iza asati woykko nayti kaasse bolla deettis. Isstappe sintardiya izi kuwaase ekkidi woxxiza iza gidishin guyera dizayti qassikka iza geedon eqqida istappe issi na'izi dumma medho woykko guuta salo mala shurabe mayida gidishin giddon de'iyage zo'o maydi.

Daro kuwaaseka iza naytibetetes istafe ha baggara eqqidayti zo7o may7o mayda gede baggara eqqoytara qasseka kushe immidi sarotishe deettes ha7i kushe immidi hanira woykko oshicha mellera sarotishe dizayssi kuwaaseka izaade du7a.

Hayssi miishshazi iza bolla daro paydoy xaafeththizayssa gidishin heyssi go7izayssi woykko izi maaddizayssi issi asi xaafe xaafishee woykko yaafara kessishe pude duge yedeththonththa mala siththissidi yafaranas maaddizayssakoo.

hayssanni silke woykko mobile geetettizayssi beettes izikka teche giidi asi ingilizathora xeygidayssa gidishin izi ooththizayssi naaqon gidonta bocho bochchikko ooththizayssakko izas medhozi dumma dummako hayssan beettizays

Issi maccasiya uttadus. Izaka medhora keehippe adda lo'izaroko. Iza mayida mayozika lo'izaysako. Hu'ezika pixetidi doshku gizaysa duge yedda woththadus. Bollara iza mayo mayozi maata mala woyko cilili ekizaysako.

Andiqen qero giza xaafe oykki eqqida addey dees sagussika gaammuth qaalara issi gallassi attides giza birshethi oykkes yeaddezikka guyera eqqidi izi xaafettida waraqata ha bessi uttides.

Hayssi miishazi dumma dumma ayfaayfeta gum7idinne iza giddon diza haaththiza ekkidi ushshu kessidayssakko ha7i izi gum7ishe woykko ooththishe dizayssi burtukane giddon bathi eggin burtukana haaththiza duge ekkidi ushshu kessishe dees.

Hayssi miishazi ingilizathora fileeshe gizayssa gidishin izaska gaaththazi woykko gompazi izi oykkana dandayizays usupun tammanne oyddu jiibekko hessas go'azi dumma dumma yethatanne dumma harara misilatakka be giddon oykkees

Hayssanni orphilley uttiza dembazi beettes izanka issi orphilley uttishe dees izappe gede baggara daro horphilleti oshicharanne hadirsarajayta gidishin izas guye goynaza bollakka tophiya bayndira malay siilettidi woykko gorpettidide.

Daro kaameththi gede bizay ha yizay bishe deetees. Estta giddora asikka kun7atidi hamutishe de7ees. gede biza kaame ba huphe bolla daro miishshata caanida. Izikka hamutishe dizayssi keeththe sinthera gidoyssa besees.

Hayssan hara gide wocho doommishin mithi qanxettidi ichidi boolmi dizays beettes. Izappe gede keezishin demba gade woykko ogey beettees izappe qasse gede xeelishin nam7u goomay woykko nam7utoy diza kaamey motore geetettizayssi dees.

hayssi sozi keehipe lo7izessa gidishin iza giddon kaameykka dees asikka daroy dees izappe qasse aadhdhi adhidika itiyo telekoom giza xaafeykka xaafeti uttides iza giddora asati gede bizaytinne ha izaytikka deettes.

Issi booththa faray eqqides izikka caana woykko gaare geetettizayssa caanidi dees hessay izi goochchidi efishin daro miishati goyra diza izi goochchizayssa bolla wodhdhikko daro wolqa oychonta biidi daro miishe caananas maaddes

Issi kamey eqqides iza sinthanka issi addey eqqides bebradhe nam'aza kayssi pooqu wooththidi woykko shaaki woththidi ha aalli dees izikka hu'e gashera dichchi bessidayssakko izi mayda mayozi masarakko.

hayssan asi uttizays woykko oyde mala go7ettizayssi izas sunthazikka soofa geetettizayssi dees issika daro beettizay ha7i wodenne katama katama gidida sootanko kase wode asati daro erontayssa gidishin ha7i wodeza bolla yida miisheo

daro hariti eqqida istika go7izayssi caanas woykko bezokkon bayidi asa wolqan hanonta woy asas dendonta ixiza miishata caanidi woykko bayidi maaddanasko issi issi gize qasseka asi togidikka istan maadettes

issi kaamey iddees he kaameza giddonka iza laaggizadey uttides be kushezakka ha geesh kessi woththides izikka ogezara gede be sintha hazarsidi gede bish dizayssa gidis shin iza sinthanka harara kameti be ducca ha zarsidi eqqida

Daro kaame nam7u tora dizayti woykko saykile geetettizayti eqqida izaska medhozi cililo gidishin izas nam7utoy woykko nam7u goomakko dizay izappe gede guye baggara daro miish karetha medhora dizay dees.

Hayssan issi ogey dizayssa gidishin ogezi diirara ha'i mata zarettidi woykko haaththe gonge kezides haaththa gongeza kessishin kezo biittazi hanera ogeza diiran uttides qasse ogezarakka kaamey ha bagga woykko be sintha zaari diishe dees.

Demba gidida gadey dizayssan kameti ogezara he ha hantishe deettes izappe qasse diira baggara daro aci woykko shuchchi qoleti uttides kameti hantizasuzanka shuchchas qooletidayssakko.

hayssan kaamey garsera dizayssa gidishin kaameza bolla baggan woykko hu7ezan asi kessidi daro birata qachishenne iza bolla caanishe dees izappe qasse melara diza kaameza hu7enka daro piraashe malatiza miishi caanet uuttides

Keehippe lo7izanne ha7i wode keeththe gididays pooqey dees he pooqiza sinthanka adda lo7izanne asa ka aas gu woykko asa guuge bochchiza cililanne cil7e cil7idi pudhidiza mithi beettees.

Kehippe lo'izane wochishinka ufayisiza Gita kethati issisora gede kexeti detes sinthe bagazi karethi gidishin milera milera zo'oy exizada gizaysi des sinthara qase kehippe meshetidine malaliza woykon lo'izaysako.

issi kethi dhoqu yiidi pude haakki woykko gitati keexettidays dees izaska medhozi tooce mala qalametho gi ekkidayssakko garserakka gadezikka keeyfe lo7izayssakko gadezara antettiza asatikka oyddo asi bettetes

Hayssan eqqida asatappe nam"ati ha baggara dizayt issaye maca issahe addekko. gede baggara qasse ha istas giddora eqqidadezi betira bolla kushe idimmidees izikka attumasekko, izi be sintha gede guye zarsi xeellizayssa gidishin hanara eqqida nam7ati issa issa xeellettes.

keype lo7isa woykko worqe malatiza keeththi dees keeththazas zoonozikka birdazikka wurikka biratakko keeththazikka booththa mala guuth polle ekkida qalamen gorpettidayssa gi dishin ha bagga geeshshazi qasseka booththa qalame gorpettides

Hayssan heedzdzu keeththi beettees he keeththazikka pooge geetettizayssakko izikka heedzdzukko izappe giddore duge ogey dizayssi beettishin ogezappe ha baggara issi keeththi berkadawus henera nam7ati issiso shiqidi matammatan deettes.

hayssan daro asati deettes istafe heedzdzu asi a baggara gideeqqin sekiraha eqqida asatikka deettes harayqo asatappe issineya macakko iza may7o mayozi iza maca gidoyssa yootes hu7e boza bollaka aykko ommo may7o woykko goosse gaththadus

hayssan daro keeththi issi sora gede licetuttides he keeththazikka gede baggakka ha baggakka licettidi daro gidayssa gidi dishin izappe guye baggarakka cilela mithi woykko barzaafeykka dolidi wora mala giduttides

Hayssan ha baggara acey woykko shuchcha gade dizayssa gidishin iza sinthanka pooqey geetettiza keeththazi dees izaska ha baggara pude asi kizibiidi ha geesh xeellanan eqqizasozikka beettees izappe garse gadezan daro maatay dolides.

Kehippe loi'za keththazi kexetides he kethazuka poqe gidishin izi yuyi adhdhanw gadezan adusekko izappe bolla bagara karazi buro wodhana gishe des.

Issi macasiya eqadus izaka gita gididarokko dhanththikka tiran utides iza be kushsheza be milera duge nam'azakka pid hista woththadus be huphpheza guye zaara qachchadus

Namu asati uttida istika macaseko hu'ezi izas gasheko ista sinththan kompitere dess. Istika kompitere beyishe nababishe woyko iza gidon oothishe dizayssa beetes

issi addey be sinthe ha zaaridi eqqides izi booththa may7o gaaththaraka geeshsharaka maydees izas buuche issi kezikka booththukko ssi issi kesi boothtoyssi nu qaalara qasse puulunth geetettizayssakko

Hayssan guye baggara pooqey beettees pooqezikka pude pude keexettidi oyddu zooron dizayssakko izappe garse baggan daro asati uttida hessi soozikka tamareso gidoyssi beettees woy erettes.

daro asati hayssan shiiqi deettes isti wuretikka be sinthan maxaafay woykko dumma dummabata wothidi nababishe deettes isti dizasoska maxaafa keeththi woykko nababu keeththi gidoyssa isti utethazinne goyra diza maxaafa darotetha yootes

Hezhzhu asat bettetes isstappe nam''ati issi medho mayo mayda. Isitas medhdhozikka kareththikko. Isiti qase atuma woykko addekko isstappe sinththara ha ala eqidara qase issi asi dawus. Iza qase maccakko

Hayssan keehippe daro asati issisoo gelidi kumi uttida. Hista giddon eqqi dizaynne utti diza asi de7ees. Hessan utti diza addezappe issi na7azi ba kushiya dhoqusttidi bebaqara bolla woykko ba buucha bollara gedissidi wothides.

Daro dumma dumma pompataranne kobbetara tuceti uttida miishi geedera licceti utidees.izappe guye baggara daro maxxappe qommoti de'es.izape duge garrssa baggarakka iza misheza ehida kartonezi uttidees.

Hayssan anjjeththida asathi thamaari wurssidi anjjeththana geli deeththes; isthika issi keeththen dizaytha gidishin issi mayo mayothikka issi medhokoo;issi garsseera mayoska kareththi gidishin bollara huphen woththido qoofekka kareththa qoofekkoo.

Tamare nayti tamareso woykko kifile geluttida ista sinthanka saleda bolla xaafettida xaafey dees astamareykka sinthera eqqadus astamariya oycha oychin oycheza zaaranas nayti kushe denthishe dizays beettes.

hayssa tamare nayti be tamarizaso woykko be kifale geluuttidayssi beettees istika bollara yuniforme geetetti ingilizathora ceyettizayssa woykko bees tamareso may7oza mayda istafe a baggara dizayssi be sintha maxaafa woththides

keehippe daro asati hayssan betetes istika wuri gedalidi salpetigoykko zooroti eqqida istafe gede baggara diza asazi ha aduqidi pude guye kezidayssa gidishin isti eqoosozikka shuchi licetidi woykko meeshettidi lo7i dizasokko

Daro asati kumi uttida istika daro guuthanaydi sinthera uttin caala asati goyera uttida istafe ha baggara woykko hanira hadirisa baggarakka giide aali uttida asati deettes giddon qasse eqqida nam'u asati dizayta gidishin henera kayse ade eqqides.

Issi kameti gede alidi bishe desi izikka ogezani haaththe qolishshe woyikko gusishshe bizayisakko izi gussi bo geddoni haaththezi ogeza kumidi woyikko elidi utideesi izi gede bishin iza guyera ASI eqideesi

Hausan oorathi ooseyiza ogey dees. He ogezayka gompazi woyko ogezi beesi keehidi ahoko ogeko iza oothidi bittaza gede miye baga bags gede yego bittazi zumati dhoqugi uttides

keehippe aaho ogey baasetetha bolla woykko ooththetetha bolla dees he ogeza baassiza kaamezikka medhoyzas tooce medho gidishin ha baggayidi be akafara biittaza kaashi aaththidi dhoqoysi ha ekkiyishe dees

Hayssan keipe aho ogey dees heogezakka giddora meeshettidi woykko asfalta gizayssa ooththetidi bishe dees iza ooththidi biza miishazikka gedesekki sinthan dizayssa woykko iza sunthaska kaame gidishin izi ooththeto geedozi karetti bessides.

issi macashaya eqqadus izakka bollara karetha may7o mayadus to7onka qasse karetha caamma aaththadus be kushenka korojo oykkadus iza oykko kushezi oshichsha kushezakko izikka gede bagga aalli dizayssa

Issi kaamey oge baasishe dees izikka milera daro mithinne wora malay doledi dizayssa gidishin he mithazanne woraza qeecidi woykko baasidi ogappe gede denthidi haraso qolishe woykko diggishe dizaysbeettes.

asati oge baasetin ogeza milera dumma dumma mithatanne shuchchata shiishshidi qachishe woykko ogezan biittay aceynne shuchchi bollafe qolettidi boonta mala ganna teqqi oykkiza miishe meeshishe deettes isti

Keehippe daro pol'izanne adda lo'iza keethi desl keethezikka fooqe gidishin pude dhoqu giidi salo bi othetidayssakko izappe millera daro ogezara hamtiza kaameti beetetes kaameza achanka qase maata malay qase cililoy dees.

Kehippe aho woyikko demiba ogera hemetiza issi kamey barika haa yishshe desi he kamezikka harayi ogeni bandayisa dappe dirara banawu besishin yaretoyisara giddozara haa botha medhdhoza bolara yishr desi

hayssan kaamey oge baasishe dees hessika sinthe baggara gidishin qasseyezappe guye baggara daro asati yiishe deettes he kaamezappe sinthan eqqidi diza asatinne ha bagga antizayti kabetetes kaamezi bees sinthe akaafazan biitta aathchi ekki di yees

Hayisan diza asatappe issay be kushe ha bessidi haasayishe dees be qodhzakka kushen kessi oykkides be qoodhe bollara gaammo dunguza yeggides hankoyti qasse booththa medhoy gididi woykko laxana mala gidi xeeran dunguza medhoy dizayssa mayida

Hayssan ogey ishaaratidi guuthu dhumanathu gibessidayssa giddora haa dees izarakka nam'u asi hantishe deettes issafe issineya macash gidishin issinazi adde woykko attumakkon addezi ibe kushen tooce medho qalamera diza miishe goochchides.

Hayssa nam'u kaamey ha bagga aali yees hara kaameyka henira gedde bees ha aali yiza kaameti oshichcha baggara yizayta gidishin istappe guyera yiza kaameza zoonozason issi addey eqqides qasse hani hadirssa baggara yiza oggezara asi hantishe dees

Hayssan asati issiso shiiqidi eqqida issafe issi macashi bezokko bolla kusheaaththa oykka uttatus izakka giththe gixada disaro gidishin ducasorakka orda bessadus bollarakka bicamayo may7daro gidishin issi diza suzi ogekko.

Oyddo asati eqqida iste qoosozikka kaamey hantiza ogekko issafe nam7ati makina naagiza woykko trafike geetettidi amarathora ingilizathora xeygettizaytakko issa giddo nam'u addeti mela eqqidadekko.

hayssan keehippe aaho ogey dees ogezaska giddora haaththe zaray woykko haaththe shaafay qanxide bides he baggaranne ha baggara woykko hadirsaranne oshechara diza ogezan shuchchi woy acey qole tuuttides izappe kaamey gede antishede

Daro asati shiiqidi woykko aafo duunan eqqidi duge mokki garse xeellishe deettes garsezikka duge olla woykko ziqqa gidishin izappe duge baggarakka mitha haytey cililidi woykko dolidi duge shooran hokki uttides

Arba Mincce wuha Giza xuufey xaafeti uttidayssa achchan daro pompa misileynne iza kumi uttida haathey misiley dizaysi beetes. Izikka qasse miithi garden duge eqqin woykko tokketin iza bolla xaafetidi kaqetii uttides.

Daro asati bomba achi yuuyidi woykko googi eqqidi kushe mecettizay guyera buro mecettana angishe eqqida giidi deettes istafe guye baggara birata birday dees izappe geeshan qasse daro mithi dolidi dees

haaththe oykkiza kooththe mala woykko gonge mala oosettidayssi pude gita gididi gaaththas woykko gompazikka keepe aaho gididayssi oosetti dees izappe yuushozan yuuyi aadhdhanawun guuthu salo malathu giza qalame gorfettides

Issison haaththey bomba malara woykko haaththe tubbora gogishe dees izappe mile baggara dolishe woykko cillishe diza kacthi kabettees haaththizi qasseka kathiza haaththiza ushshanas kezida tubbora gogges.